kpɛŋɔ gba nyɛla dɛmadɛma ti arɛnkiƒɔ ayuli a nyɛ zuya balibu siliminsi bɛni gbanpiɛlla bɛni gbansabila bɛni ka be zaaha Ku nyɛ ban yɛ nima n mali kala dabamdabam ka be zaŋ ŋmɛi ƒɔto dini yan chɛ ka di viɛla

Kpɛŋɔ gba kuli lan nyɛla zali kpana kpaŋsibu shee, ka a nya ka pɔlinsi anahi gbaa doyinɔ kɔ ka ɔkuli kuhira.bɛ bɔrimi ni bɛ chɛ kabɛ zalikpana tum tuma. ɔ birigiɔa bɛ ya maa zalikpana, kabi ya zalikpana yan diɔ

Kpe ŋɔ nyɛla duu duu din gahim ka bɛ mali li viɛnyɛlinga di puuni a ni nya difeya difeya balibu kam zaaha dife meensi ni ʒin dalim difeya ka teebuli din saɣi teebuli zaya an lahi yuli a ni nya ka bɛ zaŋ binyɛra n zaŋ yili ka guu laati shɛŋa din gahim be di puuni kaapɛtinima din zaaha gahim duu maa viɛlim maa yaɣiya

Kpɛ ŋɔ yɛla pukparilim yɛtɔɣa ka aniyɛ ka bɔradɛ nanzua ni biniyɛra ka di zaaha bɛni n tipahi wulijo nima ayi lahi lihi Anfooni ŋɔ ni ani yɛ ka di ŋmanila daani ka daa bihi ziya ka shɛba ziya kɔhiri bini yahari ka shɛba mi ziya n daraka ka paɣa buɣi bia.

kpɛ ŋɔ gba nyɛla adini yatoɣ' a lihi a nyɛ mosulim nim bala be zaa nyɛla ban ʒɛ jinli ŋɔ ni ka be shɛbi niŋ nosimaki ka be shɛbi be niŋ a yi lihira a nyɛ ka be dɛi polonima be o bi zavurola tin bɔini bɛn shɛgu tɛni bɔni so shɛli diaitanisila dama chɛnidi doro daa kpɛna disitabiri niriba zuɣ'